Daa n boŋo niraba ŋo nyɛla ban bɛ daa ŋo puuni niɛma pam ka bi kohari daa ŋo puuni kodu nim n bɛ daa ŋo puuni di nyɛla din pa teebuli zuɣu ka naanzuu gba bɛ daa ŋo puuni naanzuu ŋo gba nyɛla din pa teebuli zuɣu ka paɣa so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ neen piɛla

Sarati nyɛbu shee n bɔŋɔ ninsal nim nyɛla ban nyɛ sarati kpɛŋŋɔ loori nim nyɛla ban lu kpɛŋŋo ka ninsal nim ŋɔ kana ti ʒɛya n lihiri lora nim ŋɔ shab yɛla liiga sabila ka loori shɛli nyɛ loori piɛlli ka wurimmi zaa n doya

Kom n boŋo pantuu nim n bɛ kom ŋo puuni di shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka tihi sansa kom ŋo puuni ka yiya bɛ dinni

Yiya n boŋɔ yiya ŋo nyɛla din zooi pam ka viɛli viɛla palli n bɛ yiya maa sunsuuni ka tihi sa yiya maa gbuni loori nim n bɛ Palli ŋo zuɣu chana